Daadama n ʒɛya bi ʒɛla salin boɣali ni ka maʒini bɛ bi sunsuuni ka yino yɛ liiga zaɣ vakaɣali ka di boɣari nyɛ zaɣ dozim ka yino bɛ o nyaanga n yɛ liiga bili sabinli ka so bɛ o tooni ka yɛ liiga dozim

Paɣa n boŋo o ʒɛla duduɣu guni o nudirigu zuɣu ka fulaawaasi ʒɛya n bɛ di laa ni o nuzaa zuɣu ka nashaara ko duɣuri laa la ʒɛya n ti pahi dikpuni sabirigu ni tangali miya tini boli shɛli moobal foon la

Niraba n bɔŋɔ bi nyɛla paɣaba ni dabba ka bi tooni ka gbambihi ʒɛya gbambihi maa nyɛla zaɣ nuɣso ka zahama bɛ di puuni paɣaba maa yino yɛla liiga dozim ka bob bobga ka di niŋ zaɣ piɛlli ni zaɣ sabila

Paɣaba n bɔŋɔ bi nyɛla bi niraba anahi ka niraba ata n kpabi bihi ka niraba ata ʒiri ʒiya yino zaŋla chinchin ʒiɛ kpabi Bia ka yino mii yɛ liiga ʒiɛ ka so mokuru ʒiɛ ka yino gbubi anbirɛla

salo bɛ ashɛbitɛni ka paɣ' ʒɛya ka wuraba paɣ' maa zaŋ so kpɛrina ka liga zaɣ' nuɣisu ka awuraba paɣ' so gba ʒɛ o nyɛŋa ka yɛ liga nugisu ŋɔ gbabi maa yɛla tan daya chichini liga ka yɛ liga nuɣisu n pa di zuɣ'

Paɣa n boŋo o ʒila kuɣu zuɣu ka yɛ chinchin niɛma ka bobi di bobga o tooni teebuli n ʒɛya ka tahapoŋ tam teebuli maa zuɣu ka suu paya ka o gbubi chɛriga ka kurifooti ʒɛya ka duɣu tam di zuɣu

Tumtumdiba m boŋɔ bɛ nyɛla paɣaba ni dobba ka yino ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm piɛlli ka pili zipil'tampilim o luɣuli zuɣu ka yino ye liiga sabinli ka so jinjiɛm sabinli ka ye nashaara nima booni liiga sheli ni jaketi rifilata bɛ nyaanga ka paɣa zaya ka pili zipiligu ka di nyɛ zaɣa nuɣuso.

Daadama n boŋo paɣaba ni dabba ka bi biɛ salin boɣali ni ka bi yino yɛ liiga zaɣ nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka so tam duli na ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋma piɛlli